Jaara nyɛla din ʒɛya paɣa gaŋ n bɛ jaara maa ni ka niŋ suhupiɛlli pam o gbubila kopu ka lara ka gbubi foon ka kopu nim bɛ o nyaangi yiliyili dikpuni maa ka o teebuli maa nyɛ baŋkom ka kopu nim tamtamya ni pileeti nima

Laɣimbu shee n bɔŋɔ ka bi laɣim zɛn zɛya dabba maa yɛla ninvuɣi sabila ka mali zabiri ka yiɛ nɛɛn piɛlla ŋuni bɛ tooni maa yɛla ŋuni pili zupili piɛlli ka bi ni bɛ bi tooni ka o wuhiri ba ka bi zaaha niŋ suhi piɛli ka bi nini bɛ di zuɣu.

Linjima nima yɛla ban bɛ zaaŋɔ puuni mɔɣuni n bala ka mɔɣu yɛla. dini kuli ko n gili ba ka yilli zɛya n niŋ kuriti ni takɔriti yilli maa zaɣi tankpaɣu n yɛli ka linjima nima maa puuni yino doya gbaŋ piɛli n yɛ o ka bani kpalim maa zahindi o.

Yaɣara ni n boŋo paɣaba pam nyɛla ban galisi yaɣara maa ni loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga n ŋmani bankom kala ka tahali maa nyɛ zaɣ piɛlli paɣaba maa nyɛla ban kohari binwola kamani tuya shinkaafa

Zamaatu nyɛla ban bɛ polo ŋo ni polo maa zuɣusaa taabo dari biɛni ka so zaŋ o daa diri niɛma n zaŋ zalizali ka zaŋ zipila n yiliyilli silmiin paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒɛya n lihiri zipilisi ŋo ka ŋun tuho soli ŋo gba nyɛ ŋun ʒɛya n lihiri zipila ŋo

Kpɛ nyɛla salima gbibu shee niraba ata n ʒɛya dabba ayi paɣa ŋun pahi maa yɛla shikuru liiga dozim ka bi gbubi taha ayi n kpaari bini di puuni tihi nyɛla din bɛ bi nyaanga ka kom do bi nyaanga

Loori ni nima nyɛla ban bɛ poli ti tali ŋɔ ni loori kara maa nyɛ bani too tankpaɣu so ziri mi yira ka so ziri kpɛra katapila maa yɛla zaɣi dozim ka toori taŋkpaɣu maa niŋdi loori zɛɛ kara ayi maa puuni ninsalinima yɛla bani galisi taŋkpaɣu maa gbibu shee.

Mogini m bɔŋɔ kasankpaliŋ nim n kuli ʒɛya bɛ bi baa ayi zaŋ bɛ zuɣuri n gbaɣili tab mɔri ŋɔ ni Loori nyɛla din ʒɛya niribaa a nahi yina ʒɛya nlihiri sankpalŋ n